Harvest festival na one big cultural celebration wey dey happen for plenty places harvest festival ba na dat big celebration wey pipu dey do Wen dem don gada all the food wey dem plant for farm na time of joy because after all im hard work, wey dem put for planting and weeding finally. E don pay off you go see sey de community go father togeda dey tank God and dey celebrate with music dance or food for village. Harvest festival dey sweet well well. na time wey you go see plenty yam maize cassava pepper tomatoes anyting wey dem plant for farm go dey plenty dem go bring am come out from farm show sey God don bless de farm. e dey show sey de land don yield well well. during harvest festival you go see sey masquerade dey dance drummers dey beat drum and young girls dey sing song wey dey praise the farm work some elders go dey pour libations. na dem dey tank the ancestors and God sey farm work no wey dem dey do, dis ceremony to honour tradition and show respect for de bad wey dey give food. food dey everywhere for harvest festival you go see pounded yam Egusi soup jollof rice, fried plantain na serious party. pipu go cook big pot of food invite neighbours friend and families come chop. na so everybody go dey happy dey share food dey gist about how farm work waka. dis year, de harvest festival dey um teach us sey community dey important. na time wey everybody dey come togeda forget wahala and just dey happy. e dey remind us sey hard work go always pay even if e take time and e dey show sey unity dey sweet because na togeda everybody dey enjoy de harvest you go still see some pipu dey use the festival do small. Competition like who gets de biggest farm, who cook de sweetest food or who dance pass. na so e dey sweet because e dey make pipu laugh and dey show dia skills. de festival dey end with plenty prayers and songs because everybody wan make next season even beta. dem dey pray make rain fall well, make sun no too hot, and make de land continue to dey fertile. so harvest festival na time of plenty joy, food music and community. na de time wey we dey tank God and dey show sey no mata wat, how life hard reach, if you put hand for farm we go still see food chop. na real celebration of life and tradition.

Dis picture; dis na one fine picture wey dey show plenty farm produce wey dey arrange for big wooden crate. if you look am well you go see sey de crate get three compartment den dey come dey line am with bright clothe. we get green and orange colour; e dey shine and e dey make de food look more attractive for de left side. you go see plenty fresh green okra dem dey long and dem dey shine de okra fresh e be like sey dem just harvest am from farm dis morning. okra na vegetable wey dey sweet for soup and e dey help make de soup draw well well or de middle you go see some yellow seeds wey resemble corn or Bambara nut. dem dey round and dem dey full everywhere if dey show sey e go chop beta for food or for beta snack if na Bambara but e dey good for making moi moi and akara. For some places for de right side you go see five big tubers wey resemble yam or cocoyam. dem big and e be like sey dem don dry small. for de skin, dem dey line up well well. e dey show sey farmer don work hard. dis term yam na king for village celebration na yam na him dem dey use for pounded yam, yam porridge or you wan roast am for fire wood. de way dey arranged am for na classic way wey you dey see for market or for harvest festival na so e dey show sey farmers dey proud of dia harvest dem dey show sey de land don answer den well every ting dey fresh e dey neat and e dey shine. for some, if you dey for village or any harvest festival, na dis kind you go see basket of food all colours dey blend togeda. dey make everywhere fine pipu go dey buy, dey price dey gist dey waka around. de crate na joy because na food be life. you no fit talk harvest festival without food display like dis one. de crate arrangement dey remind us sey community eye important wen everybody come bring dia produce like that e dey show unity and e dey show sey we dey grateful for de blessing of de land. e dey show hard work and also dey make you sabi sey food no be joke e dey come from farm from sweat from plenty prayers. na so we dey cherish food for our culture. wen you see arrangements like dis, e go remind you of home. if family, if plenty laughter wey dey happen wen everybody gada chop, e dey show sey, if you work hard for farm, you go get beta reward. so dis na beautiful picture or harvest and blessing okra yam and small corn seed all dey togeda for one wooden crate dey shine for everybody to see and to enjoy.

Dis one na beautiful picture wey dey talk plenty story. You dey see one man, e wear white cloth and e stand for big farm wey full with plenty wheat. Everywhere yellow e dey shine like gold, e be like sey na harvest season because, de wheat don tall well-well. Dem don ready for harvest, de man open im hand, he dey look up for sky. E dey like pesin wey dey thank God or dey pray for more blessing. Im cloth dey neat and e dey match de golden color of de wheat farm. You go see sey e dey peaceful, e dey calm, e be like sey e dey feel grateful for all de blessing wey land done bring. Dis kind picture dey show plenty things, e dey talk about hard work because no be small thing to plant farm, to water am, to wait for rain, and to dey hope sey sun no go burn am too much. Wen de farm don grow like dis, na serious testimony sey hard work no dey waste. E dey also show hope because he dey look up to de sky, e dey remind us sey for everything wey we dey do for dis life we still need to dey hope sey God go bless am. Even if he dey work hard, he still dey show sey na God dey make wheat grow, na God dey send rain and na im dey make sun shine for am. e color for de picture na another thing wey dey sweet, white cloth dey show purity, e dey show clean heart. De yellow wheat dey show plenty harvest, dey show sey food and prosperity don dey ground. De two-color blend together dey make de picture dey peaceful and dey full of meaning. If you dey think of village or farm life, na dis kind picture dey come your mind, where you go stand for farm, you go feel breeze for your face, you go dey hear birds dey sing and you go dey see sey de land dey ready to give you food. Na so e dey be for every farmer wey dey hustle for farm, na hope and faith dem dey work with. De way demand stand, hands open head up, na sign of gratitude and prayer. E dey remind us sey for all de farm work, you must still dey humble dey thank God because, if God no bless am all de work fit no give beta result. Na message of humility, of community, and de power wey dey inside land wey dey feed us. Na beautiful picture wey dey show sey for dis life no matter how e hard, if you work with your hand you dey trust God, you go always get harvest. E dey inspire us to dey work hard, to dey pray and to dey appreciate every small thing wey God give us. So, wen you look dis picture, make e remind you sey farm work dey important, prayer dey important and gratitude go always open door for beta things. E no easy but e worth am because at de end na harvest and joy e go dey come.

Dis na picture wey dey show one-man wey dey plant tree. You fit see sey e dey bend down well-well, e dey put small tree for ground. De man don dig de ground small make e fit plant de tree well. De man wear casual cloths e no wear anything fancy because, e dey serious about de work. E be like sey e dey do dis work with joy because e know sey tree no be just tree. Tree na life, tree dey give us shade, e dey help breeze dey fresh and e dey protect our land from erosion. Wen e dey plant de small tree, e dey already see am for im mind as big tree wey go grow tomorrow. Na so e be for life, if you plant today tomorrow you go harvest. Na small effort today but na big bless tomorrow. De wey dey plant de tree dey teach us sey, if you wan make tomorrow beta you go start today. No be small talk OO, na hard work and patience. As e dig ground you fit see sey e dey careful, e dey make sure sey de root of de tree dey well covered. Because e know sey if e no plant am well de tree no go grow. E dey show us sey for anything you wan build, business, family, friendship or relationship you go need beta foundation. You go need make sure sey e strong and e steady before you go see de result. De ground for de picture, na soft sand e dey ready for planting. Sun dey shine no be small but e no too hot. De environment dey show sey nature dey help am too. E dey remind us sey for life, sometimes you go get opportunity wey you suppose grab quick like de good ground wey e dey plant tree. Wen you look de man face you go see sey e dey focused, e no dey rush e dey take im time dey do am well. E dey show sey no be everything for life be speed, sometimes na patience go help you reach where you dey go. Dis picture dey talk about de future because de tree wey e dey plant today, go grow to become big tomorrow. Pipu go sit-down under de tree, birds go build nest for am, and children go dey play under de branches na so every good thing wey dey do for today dey grow for tomorrow. Na why we suppose dey learn from dis man, make we dey plant small-small trees for our lives make we dey think about how e go help tomorrow, how e go help other pipu. If na kindness, make we dey plant am, if na wisdom make we dey share am because, small-small planting dey lead to big forest of blessing for future. So, make dis man wey dey plant tree dey inspire you, no look down on any small thing wey you fit so today. E fit be de small seed wey go change your tomorrow. De man na example of hope, faith, and hard work. Na so we suppose dey live, dey plant for tomorrow, dey hope for beta future and dey thank God for every opportunity.

Dis picture dey show one-woman wey dey sow seeds for her farm. Na early morning work she dey do, you fit see sey de sun never too hot, breeze dey blow small-small and everywhere dey fresh. De wear cloth wey dey simple but fit am well, her face dey serious but e dey show small smile like sey she dey enjoy de work. As she dey bend down, she dey carry small-small seed dey put am inside de ground. She dey careful, she no dey rush am because, she sabi sey if she no sow de seed well, e no go grow well. Na patience and hope she dey work with. Dis woman dey teach us sey for life, no matter how e be, you go still dey sow something, you no go dey wait for miracle. You go dey do your own part na wetin she dey do now. She dey take action, dey plant seed wey she knows sey go bring harvest tomorrow. De ground for her farm dey soft, e dey ready for de. She don already clear de land remove weed and water am small. E dey show sey she don plan well before she start because, she sabi sey for anything wey go grow you go prepare ground first. De seeds wey she dey sow small now, but she dey see am for her mind as big harvest. She dey see de future wey she dey build with her hand. Na so e dey be, small effort today fit become big blessing tomorrow. If you watch her well, you go see sey she dey humble, no dey complain, she no dey shout. She dey do her work with focus, she dey believe sey hard work no dey waste. Na de belief every good farmer get, faith for de land and trust sey God go bless am. Dis kind picture dey talk plenty story, e dey talk about hope, e dey talk about patience, e dey talk about how important e dey be to dey consis ten t for wetin you dey do. De woman dey remind us sey if you no plant today, you no go harvest tomorrow. E no be magic na patient wey e dey work for de hand. De farm get small-small plant already, e dey show sey she don dey work on dis farm for long. She no dey give up, na every planting season she dey come back dey sow seeds, dey watch dem grow, dey water dem and dey protect dem from sun array. As she dey sow seeds, you fit almost hear her dey sing small song dey encourage herself because, sometimes na music go help you enjoy de work. Na so life be, no matter how e hard if you dey find small joy for your work e go dey sweet you for body.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

For farm wey dey bread pig, one of de sweet sights wey go dey always dey make you happi na wen you see piglets dey feed. Ehn ehn, so de piglets don reach dat level wey dem no dey suck breast again, dem don dey chop feed. Na big step for dem life be dat. You go see sey dem dey waka, waka-waka for pen dey dig ground small-small dey gather where feed dey. E dey sweet for eye because e show sey dem don dey grow dem dey learn how to survive in their own. For farm, once piglets don reach about three weeks, dem go begin introduce dem to feed small-small. De farmer go give dem starter feed wey get all de nutrient wey dem need. You go hear de piglets dey chunk-chunk de feed, e dey sweet dem like sugar cane. Piglets dey chop feeds with serious mind, you go see dem dey gather for feed troll each one dey hustle to carry beta mouth full. Dem dey push each other small-small but everybody still dey get chance to chop. Na real hustle o, dem dey scatter the feed small but no wahala na sign sey dem dey enjoy am well-well. De feed na special one, e soft, e fine, and e get sweet smell wey dey attract piglets. Dem dey need plenty protein, energy and vitamins to grow well, as dem dey chop dem dey fat ten up dey get body. You go notice sey dem dey shine. Skin dey smooth because feed dey do beta work for inside dem belle. If you dey for farm, you gaz dey make sure sey feeds dey always dey clean and fresh. Piglets no like dirty feed, if e no sweet dem, dem fit no chop and na wahala if piglets no dey chop because, e mean sey dem no go grow reach dem full po ten tial. You fit see dem dey small for feed dey drag feed from each other like children wey dey share sweet but at de end everybody go chop rich. The piglets sabi sey food na life, and e dey show for how dem dey rush am. Dis stage of dem life dey important because e dey build de foundation for how dem go grow big and strong. If dem no chop well now, e go show for how dem go look later. So, farmer dey always check if feed dey available, water dey nearby and de place dey clean so piglets go dey healthy. Piglets dey teach us lesson sey for life you gaz learn to dey find wetin good to build you up. From breast milk to solid feed, na process, na growth. Today dem dey small, dem dey chop feed like sey dem no get tomorrow. But na so dem go grow to big pig wey go give money and better meat. So, anytime you see piglets dey chop feed, remember sey dem dey learn independence. Dem dey prepare to stand on their own dey build strength and dey enjoy de journey of life.

For river side or even for ocean side fishermen na pipu wey sabi work well for water. You go see dem dey waka around with fishing basket wey dem don prepare. De basket na their main tool wey go help dem catch plenty fish. E dey rugged, e strong, and e big enough to hold all de fish wey dem go catch. You fit see dem early morning or late evening because na de best time to catch fish. Wen water dey cool and fish dey come out, dem go carry de basket wey dem don weave well. E dey look like wetin dem don dey use for many generations. E get small charm for de basket as if e get spirit wey dey call fish enter am. De fishermen dey waka enter de shallow part of de river or beach dey throw de basket for water, dey go wait small. Dey sabi wen fish, where fish enter hide inside de river bend under big rock or near tree root wey dey water. Dem go use small hand trick dey tap-tap de water to make fish come out. Before you know am dey go scoop fish enter de basket sharp-sharp. Na team work sometimes, some dey paddle canoe others dey throw de basket, others dey watch for where de fish dey swim. De basket bin sink small-small, e get hole where fish go enter but e no go fit commot. You go hear dem dey shout, dey sing small song as dem dey work, na way to ginger de spirit and make de work dey sweet. After dem don catch fish, dem go carry de basket with heavy fish dey waka go back shore. Dem go dey smile, dey proud sey de basket dey full. Dem go gather dey remove de fish one by one dey count dem, dey laugh, dey gist about who catch pass. You fit see sey na celebration be dat. De basket sef na symbol of tradition, how e dey pass from papa to pikin. Some fishermen go dey show you how dem papa teach dem to make basket and how e still dey strong today. Na sign sey somethings for life no matter how modern de world dey, tradition still dey important. Dem fishermen dey show sey life, for life patience and hustle dey pay. E no easy to dey stand for water for hours dey wait fish but dem know sey no be who rush dey get beta catch. Na who sabi, who patient, and who respect de water. So, wen you see fishermen wey dey waka with fishing basket, remember sey e no be ordinary waka. Na story of survival, hope and hard work. Na story wey dem pass from generation to generation. How to find food for family, how to make life beta. Dem basket na more dan just tool, na connection to land and water, to history, to culture. E dey show sey even if world don change, some things still dey remain. Fish go dey water, fishermen go dey find am and basket go dey always dey ready to hold de blessing wey water dey give.

Nothing sweet pass ripe pawpaw wey still dey hang for tree. As e dey there dey shine, e dey show sey e don ready for harvest. E dey do you like sey, oya come chop me. Na me dey give you natural sweet wey nature sabi. You go see sey de pawpaw dey hang for de top of de tree, e dey yellow well-well. E dey soft for eye but e still dey strong enough make e no fall. Na so de tree dey tell you sey time don reach to enjoy de fruit of your labor. If you waka go farm or even for village backyard. You go see as sun dey shine for de pawpaw skin. e dey glow, e dey always call your name, Oga, madam, I dey wait for you. Na dat time your belle go dey talk say, ha, na today we go chop sweet pawpaw. You go see birds dey fly around am, dey try to peck de skin small-small. Because dem know sey na beta thing but human being no go gree oo, na we dey plant am, na we go first chop am, shey you get de gist. De ripe pawpaw dey get sweet smell wey dey invite you like sey na perfume wey nature don design specially. De way we dey know sey pawpaw don ripe be sey, e dey soft e you touch am. If e dey green, e still dey hard, but wen e don ripe if you press am small, e go give way a little. E dey show sey de sweetness do enter de fruit fully. Sometimes if you no quick plug de pawpaw, e fit fall by himself, but most times pipu dey climb small or use long stick to gently pull am down. Dem no want make e scatter for ground because, de juice dey precious, na natural sugar water be dat one o. If you cut am open, you go see small black seed wey plenty inside, e dey arranged like small treasure wey dem dey protect de sweet orange flesh. De flesh dey soft and e dey melt for mouth. You fit chop am as e be or you fit blend am to make juice. Some pipu dey even add small lime to am make e get small tangy taste. Pawpaw no just sweet o, e dey give you plenty vitamins and minerals, e dey good for your belle, e dey help de body dey fresh and e fit even help your skin glow. Na natural gift be dat. De way de pawpaw tree dey produce, e dey humble pesin. One small tree fit give plenty pawpaw if you take care of am well. E dey teach us sey small effort today fit bring big results tomorrow. As e dey there dey ripe for tree, e dey show sey if you patient and you dey water am, de reward go sweet pass sugar. So, next time you see ripe pawpaw dey shine for tree no dull o. Na nature dey tell sey I dey ready, come enjoy me. E no dey last forever, so, make you no waste time.

Dis picture dey show de true definition of hustle and harvest. Farmer wey dey stand for im farm dey hold hoe for one hand and some maize wey e don harvest for de other hand. If you see am, you go know sey im don work hard. No be today im start, e don dey put back bend since raining season begin. De hoe na symbol of sweat, de instrument wey im use break ground, clear weeds and even prepare land for planting. De farmer hand dey strong, dem dey rough small because of how e dey take use de hoe waka through de soil. E dey tell you sey hard work dey pay. De maize wey e hold na de fruit of im labor, e dey yellow, fresh and full of promise. Na de maize go feed im family, na de maize go bring am small money wen e sell am for market. You go see as de farmer dey smile small, no be show off smile oo, but na dat proud smile of pesin wey know sey im effort no waste.De sun fit dey hot, but e no bother am, im don use am na part of de job. Na so farming be, e dey test your patience and strength but e go still bless you if you no give up. De farmer sabi sey de hoe and de maize dey represent de cycle of life, plant, nurture, harvest, repeat. If you dey look for, you fit hear birds dey sing for background, breeze dey blow small, de earth dey smell fresh, de farmer go dey remember how e dey wake early morning go clear ground dey plant maize seed one by one. Now months later e don dey hold de reward for hand, na sweet thing be dat oo. Sometimes, e go lean on de hoe small dey rest, de sweat for im forehead dey drip small but e no dey complain, e dey talk am for im mind. Dis maize no go just grow by im self, I dey here every day, I dey weed am, I dey water am. Na dat determination dey make harvest sweet pass any other food. De maize himself dey shine for sun because of sey thick de cannels dey tied together. E dey represent life wey dey full, no empty promises, na half-half result, no be cho-cho-cho. Wen you see de maize for im hand, e dey tell you sey effort no dey lie. If you put your back for am, e go show result. If you waka enter de village market, you go hear stories of farmers, how dem dey plant, how dem dey harvest, and how dem dey celebrate wen e ripe. Na community celebration, no be only for de farmer but for everybody wey dey chop de maize. Because, as e dey hold am for hand, e dey ready to share, to sell and to feed community. De picture of de farmer with hoe and maize na symbol of hope and dignity. E dey humble you, show you sey no matter how small de start be, with consis ten cy and prayer de end go sweet. As de farmer dey look de maize e dey already dey plan for de next planting season because e know sey farming no dey end. Na cycle, na life style. So, next wey you see farmer wey hold hoe for one hand and harvested maize for de other hand. Remember sey e no be just ordinary man, na pillar for de society, na pesin wey dey show us sey true wealth na wetin your hand fit produce and de hoe plus maize na sign sey work dey pay.

If you waka enta fam early moni, you go see men wey dey hozu to make rigis, na di real back bend work, dey build fam, wey dey build fam foundeshon. Na here fud dey bigin, na here hope dey start. As you dey waka for di field, you go hear di hoe dey nok ground: kpim! Kpim! Kpim! The sound alone fit wake spirit of famin. Dem men dey use hoe chop deep line for soil one by one, dey push earth go one side until e fom dat rij wey be like small mountain line. Dem dey bend well, swet dey drip for fohead, dem dey brit hevi but you go see fokos for dem eye. Dis rij work no be small tin, na in go kari di crop wey dem wan plant. Dem dey put eneji, dey stedi, dey patient becos dem sabi sey, rijis dey make fam beta. If e no dey, e go hard to plant maize, kasava, yam or even beans. As dem dey dig, you gi see som men dey jist small, dem go Talk About how dem fam de dey, how di rain dey do dem dis year, how maket dey for last havest, even as dem dey jist, dem no dey slow down o. dem dey move like one redeem, e be like di ground dey talk bak;I dey redi to grow bak wetin wuna go put for my bodi. You go see sey, di ground soft small. If sun don dey rise, e dey warm dem skin, but no shekin, dem dey use to am. Rijis dey come out straight, dem um rijis dey come out straight, clean, e dey show sey dem men get experience, no be today dem stat, som men don dey do am for decade, dem don sabi di soil pas enibodi. Rijis na foundeshon for di fam, e dey help wota enta well, e dey protect seed and e dey make havest sweet. As dem dey make am, dem dey plant hope for ground, na somtin wey village dey respect we-we becos if you no get rijis, your fam fit no get gud yield. Di men dey sing small song, dey motivate demselves, somtime na watchout, somtime na sweet praise songs but na di redeem of labor. E join dem togeda make dem foget sey hevi work dey, na hevi work dem dey do. E dey even show sef for hozu, joy still dey. Wen di rijis don dey long and straight, dem go luk am wit pride, dem go no sey today work no be waste, dem dey prepare ground for life to grow. Na di real meanin of famin be dat. Di swet wey dey pour today na di investment for tomoro, so, wen you see men wey dey make rijis for fam, no just waka pas, na dem dey build di fud wey go enta your pot. Dem dey teach us sey, patient and hardwork go always pay, na di bakbone of fud security Na in be di heartbit of di land.

Kasava na king for fam, na one crop wey everibodi sabi bicos e dey everi where for Nigeria. For North o, for South o, for East o and even for West. Kasave dey strive like sey e no dey fear eni tin. If you waka enta kasava fam, you go first notis di green leaf wey dey wey for briz, di stem dey straight, e dey strong like pesin wey no dey fear wahala, di soil dey go down tight, na unda ground di real magic dey happen. Kasava na root crop, e ey grow for soil deep, you no dey see di main part unless you pul am for gorund. Wen time don rich to havest am, you go see di fama bend down use hoe or somtims hand dey dig gently! Na hevi work o. bicos e dey plenti inside ground like di one wey you dey see for dis pikcho. Dm root dey big, sometimes, long pas your leg. Di beauty of kasava na in be sey, e no dey too need plenti panparin. Once you plant am well, you go just dey luk am ey grow. Rainin season na in best frend, e dey make am swell, fresh. Dry season, for dry season, e go just dey wait for wota. E no dey stress fama. For fam, kasava na fud security, e be like bank for ground. Enitime hunga dey, ypu fit dig kasava, you don get fud, e dey ton to gari, fufu, tapioca, abacha and even fud for lifestock. Na multipopos crop wey dey sustain famili for village o. Di process of tonin kasava to gari dey veri interestin, dem dey pill am first, dem great am, den press am to remove wota. Afta dat, dem go fry am for big pan, di aroma alone dey skata pesin head, e dey sweet like festival. Kasava leaf sef na fud for som pat, bita leaf sup no dey complit without am for som pipu. Kasava fam dey teach pipu patience, from di time you plant am, you go wait for like eight to twelve month before you fit havest but wen you pull am finally, you go no sey e worth am bicos one kasava root fit big like your tigh, no be lie, for maket, kasava na cash crop, if you sabi ton am to gari, you go dey make moni stedi, pipu dey buy gari like wota bicos na everi day fud. E dey bring maket women joy, e dey put small change for fama poket. One tin wey dey impotant for kasava famin na land, if you no prepare land well, e go affect how your kasava go grow, you need well chilled loose soil wey go let di root straight and swell. If you get gud land, your havest go sweet like honi, so, enitime you see kasava fam, just no sey, e no be small mata, na di fud wey dey sustain familis and communitis. E dey humble, e dey quit but e dey feed pipu strong-strong. E dey remind us say fud dey come from earth, and if you respect di land, e go give you plenti.

Fowls for cage dey always get one serious luk for dem face, like dem dey calculate di next move for dem life. As you waka enta di potry fam, na krok! Krok! Krok! Krok! You go dey hear, no be small noise o, di cage ey roll by roll like barracks wey soja dey live, e dey neat and strong, na so fama sopos arrange am make e no bend or break, fowls in side si cage dey stand small-small, dem dey luk outside dey wonda wetin dey happen, dem dey chop stedi, plenty feed wey dem come with enof protein, vitamins and minerals. Dem no dey waka up and down like free range fowls but dem still grow strong bicos fama dey make sure sey everi tin dey ok for dem. You go notis sey, fowls for cage no dey waist eneji, no dey stress to find fud, na di feed dey come to dem mouth directly, wota dey run for pipe or botu, dem go just dey pik am small-small like dem dey sip cold drink for hot afternoon. Somtimes di fama go waka through di cage, dey chek dem fedas, dey remove seconds, dey put fresh feed, na serious mata o bicos if one fowl get sick, e fit spread to di odas, so, hygiene dey very impotant for cage potry fam. Fowl for cage dey give stedi eggs, na so e dey sweet di fama so, everi monin, di fama go collect egg. E go dey plenty, fowls no dey waka eni where so, dem dey channels all eneji to di egg. Na di rizin why cages dem dey popular, e dey boats producshon and e dey control environment. But no be everi bodi dey hapi with cage system o. som pipu dey argue sey fowl sopos dey waka for ground, dey scratch sand, dey see sand. Dem belief sey cage dey too restrictive, e no give fowl space to dey show e natural behavior, na wetin som animal right pipu dey always talk. True-true o, e get point. But freedom fit pass enitin. But for di fama wey dey struggle to feed famili. Cage system na life saver o, e dey help control disease, make sure sey fud no waist, e dey give beta profit, na di hozu wey make life dey balance. As you dey stand for potry fam, you go dey hear di muzik of di fowls, klok! Klok! Klok! Klok! Klok! Klok! Like sey dem dey sing praise song in di monin. Som go dey flap wing small-small, som go dey pek feed dey grind am with peak, dem no dey complain, dem dey do wetin dem sabi do. Eat, lay egg, rest.

Hoes na di real koko for eni fam work, dem dey luk simple, just long stik wey get shap mental helt for di boton but if you sabi di work wey you dey do, you go no sey, e no get mate. As you hold hoe, e go be like sey you hold di cage of fud. Dis one na true talk o. for village, dem dey use hoe to dig ground, brek……? and even shape land. If you be pegan to plant enitin like maize, cassava or yam, na hoe go first enta di ground, di meta part dey shine wen e new but once you use am for fam e go show sey e don see work like battles car. Some famas dey liken to shap di blade small- small to make it cut di ground beta. Hoe dey diferent-diferent size o,som get big blade, som get small blade, som dey bend small for easy digin, som dey straight for weeding. Na which kind job you wan do go determine di hoe wey you go kari. For weeding hoe na savior, wen weed don dey show face for fam, you go use weed chop am down. No wee dey sovive long wen hoe dey ground. Na so e dey clean field mey crop grow well. You no sey for small scale famin, hoe na di first tool wey pipu dey buy, na cheap tool and e dey veri roged even though you no get tractor or big mashin, as long as you hold hoe. You don readi for fam. As hoe dey hit ground, e dey make small kpa! Kpa! Sound like drum beat for di fam. Som pipu go even dey sing as dem dey work make work no too hevi. Kpa! Kpa! Kpa! For ground, la! La! La! For mouth. Na so dem dey make fam work sweet pass di hard work. Di stik of hoe dey usually made from wud, strong one wey no go brek eni how, som old famas sabi caf di stik well to fit dem hand well, bicos wen you dey dig for hours, na di comfort of di stik go make you make you no tire quik. If you waka enta eni fam, you go see hoe everi where, som dey for ground, som for hand, som for bak of bicycle. Na short hoe wey no dey get tired. No mata how technology don grow hoe still dey fam. E dey represent tradition and hozu, so eni time wey you see hoe, make you dey respect am. Na tool wey don dey from generashon to generashon, e dey talk sey, fam work na serious bizness and as long as hoe dey fam, fama go always get fud for table.

Dis pikcho dey show land wey green with vegetation, and as you just dey see am, na site wey go make your heart dey dance like drum beat. As you waka enta dis land, everi where dey fresh, everi where dey cool like sey nature dey show off im best clot. Di green wey you dey see, no be one type, e get deep green, e get light green, e get green wey blend with small-small yellow for di leaves. Na di kind green wey dey show sey life dey, plant dey flourish, soil dey rich and rain dey do im work well. As you dey waka for di land, you go dey hear bird dey sing, briz dey blow soft-soft and e dey blow small insect go dey do dia waka from ground. Na environment wey dey speak of balance, nature balance wey dey keep everi tin stedi. Land wey dey green like dis, e don chop beta care, fama don do im work, may be dem don plant cova crop, may be dem don do organic famin. E no dey easy to keep ground green like dis becos, eni small mistake fit ton am to dry brown or dry place. Wen you luk di ground, you go see diferent crops, everi tin dey di im own hozu but dem dey live togeda like family. One tin about green land be sey, e dey show hook for fama, green vegetashon na sign sey havest go dey gboku. Dem go chop well, dem go get moni, dem go even get seed to plant next time, e dey make fama chest to rise with pride like sey e dey where meda for chest. As briz dey blow, you go hear di leaves dey…………? E dey sound like muzik,……………? Pass sweet eni DJ track. Na soft symphony of peace and calmness wey dey remind you sey, life na joni wey sweet well-well if you fit blend with am. For som places, green land na sign of community, pipu go gada unda tree, dey talk, dey plan, dey evn enjoy shade. Na kolcho, na tradishon, na conection to di pass. E dey tell story of ancestors wey don work di land before. And future wey go top di blessing wey di land dey give. So, enitime you see land wey green with vegetashon, just sabi sey, e no be ordinary, e represent plenty hardwork, e dey show sey environment dey heldy and e dey kari di promis of tomoro. Na so green land dey talk to di heart. Make we cherish am, make we protect am and make we no forget sey, na di root of life be dis.

E get one farmer wey I see for farm, e don tie wrapper small for waist, e carry small bucket wey get fertilizer inside and wit hand shovel, e dey waka gently for e far, e dey look each plant wit one kind serious eye, like fada wey dey inspect e pikin wey dey do homework. Di farmer sabi sey fertilizer na key wey go unlock beta yield so e no dey play wit am. As e waka reach one plant, e go bend down small, use e shovel fetch fertilizer, sprinkle am around di root of di plant, e go do am like person wey dey bless ground wit holy water, carefully but steadily. Na because e sabi sey, too much fertilizer fit burn di plant and too small no go work, balance na di koko. Fertilizer dey come in differen forms, some dey small, some dey like small white granules like dis one wey dey dis picture, some dey like powder, some even dey like liquid, but dis farmer na dat white one e dey use. E dey shine small small under sun like small small diamond. Na small tin o but na serious mata, di way di farmer dey do am e be like person wey dey cook special food, e dey measure am carefully because if e over do am e fit spoil di plant wey e dey try save. You go see small sweat dey form for e forehead, but e no care, na e job and na e passion. You know sey for dis green farm, fertilizer na e backbone of success, e dey give plant di extra push like person wey dey go gym dey do weight lifting to get muscle. Without fertilizer, some plant go just dey deir dey look you, no energy to grow, no vibe to yield. But no be sey every time na chemical fertilizer o, some farmers dey use organic manure, den go carry cow dung or composed wey don well, e dey smell small but e dey work wonders, e dey add life back to soil, e dey keep di ground healdi. Dis farmer sabi di difference, e dey mix am to get wetin go fit mek e farm stand out. As di farmer dey go round, e dey pray small small, mek dis fertilizer do wetin e suppose do, e go talk under e breat, e no easy but e no go tire. You know sey, once rain touch di fertilizer, e go enter soil, root go suck am, plant go smile. Fertilizer application na small, na like small investment wey dey sure to bring big return, e dey show sey farmer dey serious, no be joke work, e dey remind us sey farming na blend of science and hustle, na patience and understanding of soil and weada go make everytin click. So, anytime you see farmer dey apply fertilizer, just sabi sey e dey build di future one sprinkle at a time, e dey add life to ground, dey build hope for harvest and dey make sure sey food go dey for table. Na real hustle o, no be small.

Di man for dis picture, e dey for in farm, e dey waka slow slow, wetin ein plant, e go bend down like person wey dey find lost coin for ground, na di way wey e dey tek inspect im plant go tell you sey no be farmer wey dey do farming for joke, na passion dey drive am. E carry small stick wey e dey use to lift di leaves up, e dey gently push di leave up like person wey dey check im baby head. E dey check if any insect hide under di leaves, if na yellow patch dey, if any branch break, na small small signs e dey find, signs wey fit tell am if e farm dey healdi or if e need to take action quick quick. Di plant dey respond to e touch, di leaves dey rustle small like sey di plant dey talk back to am, as e dey check, you go hear am talk small small to di plant, you dey ok? you dey grow well? I go take care of you. Na true farmer prayer be dat, e no dey use eye alone, sometimes e go use e hand feel di soil to see if e dey moist enough or if e don dey dry. E go feel di stem to see if e dey strong or if e dey weak like old man bone, na full body checkup e dey do, like doctor wey dey check im patient for hospital. Di man sabi for, sabi sey for farming, early checkup na key, if you no check well, small wahala fit turn big wahala, like small wound wey you no treat go turn big sore. So, as e dey check, e dey also dey tink of solution, if you see pest, you go plan to spray, if you see dry leave, you go plan to water more, na mindset of farmer wey no dey give up. Di sun dey hot, e sweat dey roll down e face but e no dey tire, you know sey plant healt na di foundation of harvest. If plant dey happy, food go full basket. if plant dey sick e go mean wahala for family na why e dey serious, e dey guard im plants like soldier wey dey protect im base. sometimes e go carry small notebook, im go jot down wetin im see, this leaf yellow, im go write, this side need water, im go add am. na record keeping for mind for future because e no say learning never finish for farm work. di way im dey check plant health dey show say farmimg no bi just about planting and harvesting. eehh na daily committment like relationship wey need love and at ten tion. if you no check am well, e go collapse but if you care for am, e go give you. so anytime you see person dey check plant health just know say im dey play the role of doctor, nurse and caretaker all for plant. e dey show love for land, respect for nature and committment to life wey dey grow quietly before ground

You sabi sey for any farm work, nursery na di place wey small plant life dey start. Dis picture dey show nursery wey full of differen differen green plant. Na real life orchestra wey dey sing we dey grow, even without mout be dis o. For dis nursery, small small plant dey show face, den dey line up for neat rolls like student for assembly ground. Some dey green pass odas, some just dey push head out of soil, like sey dem dey peep to see di world for di first time. E sweet me to see how all of dem dey show di sign of life, like small hope wey dey gada power. Di ground na mixture of rich dark soil wey dem smell fresh, na sign sey farmer dey do im work well. Some of di plants dey inside nylon bags wey look like dem dey wear uniform. And few variety of green, some leaves dey broad and soft, some dey small and stubborn, e just dey show sey for farm life, diversity and strengt. You go see small wooden stick wey dem support some plant like crush wey small pikin wey dey learn how to waka dey use. Dem dey protect am from falling wen breeze blow or if rain fall too much. Di nursery fence na old wood and net wey dey keep goat and chicken away, because di farmer know sey small plant dey fragile, e need protection until e strong. I notice sey water dey drip small small for di plant, no be flood, no be dryness, na balance watering wey go help dem grow strong. Na farmer sabi work, e know sey too much water fit kill di root, too small water fit make am yellow, so e dey careful, e dey give each plan wetin e need, na real nurturing spirit. As I dey look di nursery, I dey hear small small breeze dey whisper for leaves, like di plant dey talk to each oda, mek we grow togeda, no rush, no panic. E sweet me because e dey show how growt dey steady but sure. If you stand for one corner, you go see sey dis cross section of plant na real life lesson. Every small seed, every small sprout, de carry promise for future. From small small leaves go turn big big plant wey go give fruit, food, or even money. Na reason why farmer dey respect nursery work, without, because without nursery, no harvest. So, next time wey you see cross section of plant for nursery, just know sey na di beginning of food, of money, of life itself, na small small steps go turn to big blessing and di beauty of farm be sey, e dey quiet, e dey patient, but e sure pass stubborn rock.

You know sey coconut na one of di strong head fruit for farm. E dey grow for tall tree wey dey waka go sky, like e dey, like sey e dey do gym for root. Dis picture dey show coconut on top coconut tree wey still dey green. Di coconut just dey up dey chill, na real king of di tree o. E no dey rush fall, e no dey fear height. Di way di tin hang for di top show sey, e sure of e root and e branch, no shakings, no falling anyhow. Coconut for tree dey come in bunch like di way you dey see am for dis picture. Dem dey form cluster wey dey gada like family wey dey do meeting, some dey small small, just dey start life, den still dey tight for di tree, odas don big, dem dey round and smoot like sey dem show sey I don ready to face di world. Di tree itself dey tall, na correct palm trunk o, e dey straight like arrow. Di trunk get dose brown lines, na di sign of di age and di strong history of di coconut tree. E dey show sey time no dey waste for here, na only progress dey. As di breeze dey blow, di long leaves dey sway, slow slow, e dey do dance of nature wey dey sweet for eye. Di coconut husk, e dey tough, no be small job to crack am open o, but for now, di coconut dey relax for e seat, e no get worry. Na sign sey, sometimes di best tin be sey, di best tin na to stay calm and gada power for di journey wey dey ahead. Di sun dey shine down, e dey mek di coconut skin dey shine small small like natural polish. E talk of di tree na di place wey dey close to heaven, na why coconut sabi gada plenty sweetness and water for inside. You sabi sey coconut water dey sweet, e dey fresh, but for now, e dey guide am jeje, no be today you go drop. As I dey look di coconut for top of di tree, I dey tink sey, nature get sense pass us o, e sabi how to keep balance, di weight of di coconut e no dey heavy for tree because di root dey strong. Na life lesson be dat, if you get solid root, you fit carry any weight without stress. So, any time you see coconut wey still dey on top of tree, just know sey na nature’s own sign of patience, balance and strengt wey nor dey make noise. Na real beauty for farmer for life o. E dey calm, e dey sure of e place, e dey remind us sey sometimes, to grow strong and reach up high, you need to hold on and mek you dey wait for your own turn.

Dis picture dey show farm side wey dey close to river. If, di farmer don ready for work, im wear im old canvas shoe, wear e cap wey don chop sun and rain, no be fashion shoe, dis one na really work wear, e carry im shovel wey dey shine for di tip because e don see plenty soil, but e still dey strong. Dis man no dey waste time o, e bend down, im dig e shovel into ground wit small grunt, as e push di shovel deep, you go hear di soft noise of di soil, na correct rhythm o, push, lift and trow. E dey turn like song, no be small groove. E dey sweat more, but e face dey shine wit seriousness, no time to play. As e dig, dey turn over di soil wey dey brown and rich like cake wey don bake finish, di shovel blade dey cut trough like e dey cut bread. Na sure sign sey di soil soft, e ready to support wetin im go plant later. Di man no dey rush, im dey focus like person wey dey build future, im know sey to get good harvest, you gat work for soil first, na di foundation for everytin. Without good soil, you no go see food or money. E dey talk small small tin sef, like im dey encourage himself, no worry we go finish am, one dig at a time. I notice sey im dey careful as im dey dig, mek e no scatter di soil anyhow. E dey pile am for one side neat neat, im sabi sey if im keep am straight im go get more space to work. Na real farm discipline be dis o, na di secret wey dey make farming sweet but hard. Sometimes im go stop, rest for one minute, wipe sweat wey dey im forehead, den im go kon continue. Di sun dey rise for sky, breeze dey blow but im no send, im dey dig because im get goal. Maybe im wan plant maize or cassava, or vegetable, na hustle wey go pay later sha. As I dey watch am, I dey feel respect, because na for dis small digging wil real farm life dey start, e no easy o, but e sure sey if im no dig, im no go plant, and if im no plant, im no go harvest. Dis one na simple mat for farm life o, no short cut. So, any time you see man wey dey dig soil wit shovel, no laugh am or look am like sey im dey do small work. Na di first step to feed e family or to get money o or even to even respect di land sef. Dis one na real labor of love o, digging soil nor easy, but e sure pass complain. Na sweat today, but food for tomorrow.

Dis picture dey show us a cross section of women wey carry dia farm produce go market to go sell. If you agree wit me, you go find out sey after you don clear your farm, you don plant wetin you wan grow for your farm and you don apply fertilizer and you don comot all di grasses wey no, wey dey stop your crops to dey grow well. At di end of di day, you go find out sey your farm, your crops wey you plant go grow well, because e get enough breating space, abi? So, after all dose tins don happen and e don reach time for harvest, you go harvest am, clean your harvest well well, den carry am go market to go sell. Dis one naim be di joy wey women dey get especially after den don suffer for dia farm do work well well, at di end of di day, den o kon realise sey, ah, dis hustle go pay o. and when den come farm to come sell dia produce, dem dey dey happy especially when dem don sell am finish. So, dis picture dey depict dem sey, dem don come market to come sell wetin dia farm don produce, so dat dem go make money to buy oda tins wey dem go need for house or to take care of dia family or to even pay dia children school fees. To dey sell for market, no be small hustle, but dis women dey determine to make sure sey everytin wey den carry come market dem sell am, na one of di joy mek dem dey get for dia heart be dat. So, after dem harvest, den dey turn dia harvest into differen product wey go dey beneficial to di villagers dem, so dat when di villagers come, dem go see wetin den need, no be just crop wey dem grow for dia farm nai dem go see. But oda processed goods like basket and some oda tins den, and den go still see fresh fresh tins like tomato and oda crops like coconut den, so dat when dey pipu buy am for market, dem go go house go enjoy am wit dia family. Dis one na sign sey farming no be just anyhow kind of venture wey no dey produce any result, e dey produce result well well and na who take care of im farm, dey chop di fruit of e labour.